Fakkii kanarratti kan nuti arginu dhiirota uffata ispoortii uffatanii ispoortii hojjachuuf dhaabbatanii jiranidha. Kana malees taphattoota dirree irra jiranidha. Ispoortiin fayyaaf gaariidha.

Fakkiin asirratti arginu kun kan inni agarsiisu mana jirenyaa fi bakka miidhagaa ta'e haala gaariin keessa jiraachuu kan danda'amu, kutaawwan hedduu of keessatti qabatee kan argamudha.

Fakkiin kun kan agarsiisu fakkii kompiitaraati. Innis barnoota guddaa kan of keessaa qabuu fi meeshaa ammayyaa beekumsa hedduu ittiin horachuun danda'an keessaa tokkodha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu, barnootaa fi meeshaawwan barbaachisan hedduu isaaniiti. Isaanis kitaaba gosa garaagaraa irraa dubbifnee, beekumsa gahaa irraa argachuu dandeenyuu fi manneen kitaabaatu nutti mul'ata.

Fakkii kanarratti kan nuti agarru namoota gosa garaagaraa ijoollee, abbootii fi haadhotii uffata garaagaraa uffatanii naannoo tokkotti walitti qabamanii rifeensa haaddachaa jiran nutti argisiisa.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu, meeshaalee barataaf barbaachisan keessa isa tokkodha. Innis kobbee kan jedhamu, ittiin dabtararratti barreessuuf kan fayyadudha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu uumamaa fi bakka garaa garaa, mukkeen, mana jireenyaa fi bakkawwan qonna garaa garaa irratti gaggeeffamu kan agarsiisudha.

Fakkii kanarratti kan arginu namoota afur: abbaa, haadhaa fi ijoolleedha. Isaanis uffata aadaa bifa wal fakkaataa fi halluu wak fakkaataa qabu uffatanii dhaabbatanii jiru. Akkaataan isaaniis baay'ee namatti tola.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu durba teessee mi'oota buna itti danfisanii fi buna ittiin dhugan qabattee qulqullinaan qabattee teessee jirtudha. Bunni fayyaaf barbaachisaadha dhukkuboota garaagaraa nurraa dhorkuu danda'a.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu ,fakkii namoota seera kabachiisanii fi amma yeroo kana leenjii fudhachaa jiranidha. Isaanis hiriiranii haala barbaachisuun leenjii fudhachaa jiru.

Faakkii kana irra kan nuti arginuu bineensoota bakkee ta'aaniin haalatiwwaani. Haalattiwwaan keessaa mormaa dheeraa, hojaa dheeraafi aakksumaas milaa dheeraa kan qabduu midhaginaa heduu qabate kan uumamteedha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu namoota ogummaa garaagaraa shaakalaa jiranii fi ogummaa qabaniin hojii garaagaraa hojjetaa jirani dha. Bakka kanatti namoota baay'ee fi meeshaawwan ittiin hojjetan hedduutu argama.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu, yeroo sirna waaqeffannaa lagatti gaggeeffamudha. Uummanni Oromoo bakka tokkotti lagatti deemee kan waaqa isaa galateeffatu kan agarsiisudha.

Fakkii kanarraa kan nuti aginu meeshaa mana keessaa halluu gara garaa dibamuudhaan boca bareedaa godhatee miidhaginaaf ,faayidaa gara garaaf akka oolutti mijeeffamee kan taa'edha.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu kophee halluu adii, gurraachaa fi halluu kan biroo irraa qopheeffamedha. Kopheen kun yeroo ho'aa akkasumas yeroo daandii irra deeman kaawwachuuf kan nu gargaarudha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu, naannawwaa magariisa halluu bareedaafi mukeen hedduu miidhaganii, lalisanii argamanidha. Bakki kun qilleensa gaariifi qulqulluudhaan kan badhaadhedha.

Fakkii kana irraa kan nuti arguu dandeenyu yookiin suuraa kana irraa kan nuti hubannu, namoota garaa garaa bakka tokkotti walitti qabamanii soorata soorachaa jiranidha. Nyaata gosa garaa garaa irraa hojjetames soorachaa jiru.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu ogummaa fi aadaa dha. Ogummaa fi aadaan walitti dhufeenya guddaa qabu.

Fakkiin kun kan nutti agarsiisu meeshaalee ijaarsaa fi ogummaa ijaarsaa gara garaa tiin namoonni gara garaa hojii gara garaa kan ittin hojjetanidha.

Fakkiin kun kan agarsiisu suuraa kitaabni kalarii gurraacha qabu teessuma irra kaawamee jiruuti innis beekumsa guddaa kan of keessaa qabudha.

Bakka kanatti kan nuti arginu nyaata gosa garaa garaa irraa hojjetame, akkasumas dhandhama bareedaa qaba yookiin mi'aawaadha jedhamee kan yaadamu kalaanqala supheetti hojjetamedha. Kalaanqalli kunis nama hawwata.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu nyaata gosa garaagaraa haala gaariidhaan hojjatamee mi'eeffame akka soorataaf ta'utti mi'eeffamee maaddiirratti dhiyaate kan nutti mul'atudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu uumama addaa fi baay'ee nama hawwatudha. Laggeen, gaarreenii fi biqiloota halluu magariisa uffatan, akkasumas mukkeen dhedheeroo fi gaggabaaboon hedduunis in mul'atu.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu fakkii kuduraa fi muduraa naannoo bakka magariisa ta'etti kan argamuu fi barbaachisummaan isaa olaanaa kan ta'e, namaaf gaarii kan ta'ee dha.

Fakkiin kun kan nutti agarsiisu namoota sirna amantaa isaanii kabajuuf waaqa isaanii waaqessuuf bakka tokkotti walitti qabamanii fi seera ofii isaanii qaban agarsiisa.

Fakkii kanarraa wanti nuti agarru namoota uffata walfakkaataa uffatanii miidhaganii muuziqaa hojjachaa jiranidha. Isaanis miidhaginni isaanii daran nama hawwata.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu mi'oota mimmiidhagoo garaa garaa mana keenya keessatti kan itti fayyadamnuu fi biiroowwan yookiin bakkawwan hojii keenyaatti kan itti fayyadamnu mi'oota mimmiidhagoodha.

M'oonni kun suparmaarkeetii keessatti kan argamanidha. Nutis mi'oota garaa garaa kana suparmaarkeetii yoo deemne argachuu dandeenya. Isaan kanas faayidaa garaa garaaf oolfachuudhaan ofii keenyaa itti fayyadamuu dandeenya.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu magaalaa gamoowwan akkasumas daandiiwwan konkolaataan irra deeman kallattii garaagaraa fi konkolaattota baay'ee gamoowwan baay'ee argina.

Kun mana keessaa jiraatanidha. Yeroo bakka hojii ofiitii galan itti boqochuuf jireenyaaf barbaachisa. Manni wantoota bu'uuraa keessaa isa tokkodha. Kanaafuu manni dhala namaaf barbaachisaadha.

Fakkiin kun kan agarsiisu hawwaasummaa di maatii keessatti akkaataa itti hawwaasa keessa waliin jiraatan haadholii, daa'imman did namoota kan biroo bakka bishaaniitti argamanidha.

Kun kuduraa fi muduraadha. Waan fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisu fuduraa fi kuduraa yoo sooranne qaamni keenya seeraan ijaaramuu danda'a. Kanaaf kuduraa fi kuduraan fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha.

Fakii kana irratti kan arginu qorichoota aadaadha. Akkasumas fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisoodha. Naannoo keenyatti kan argamanidhas.

Fakkii kanarraa kan nuti agarru barattoota uffata seeraa isaanii uffatanii mana barnootaatti walitti qabamanii barnoota isaanii barsiisaa isaaniirraa hordofaa jiranii fi barsiisaan beekumsa qabu isaaniif qoodaa jiru argina.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu biqilaa halluu bareedaa qabu fayyaa namaatiif kan barbaachisu baay'ee kan nama hawwatuu fi dhamdhama gaarii mi'aa gaarii kan qabudha.

Fakiin Kun kan inni agarsiisu fakii bineensota bakkee jiraatanis fi simbirroo kan taate samii irra balaliitu akkasumas miidhagina fi halluu bareedaa kan qabaatte kan nutti agarsiisudha.

Fakkiin kun hawaasummaa fi maatii kan ibsudha. Akkuma beekamu hawaasummaa fi maatiin walitti dhufeenya miidhagaa fi jaallatamaa qabuu; qabaachuus qabu.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu konkolaattota, daandiiwwan konkolaattonni irra deemanii fi namoota kallattii garaagaraa irra sosocho'an sirriitti ibsee kan nutti mul'isuudha.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu buna akkasumas meeshaawwan bunni ittiin bilcheeffamu akkasumas meeshaawwan bunni ittiin danfifaman argaa jirra.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu bakka gabaa fi biqiltoota gosa garaagaraa mana ofiif barbaachisan bakka deemanii bitatanii fi hunduma isaanii bakka tokkotti kan itti argatanidha.

Fakkii kana irratti wanti nuti agarru kophee halluu gurraacha, halluu cuquliisaa fi halluu diimaa irraa tolfame dha. Kunis miilla keenyatti godhannee bakka barbaanne kan deemnu dha.

Barnoonni hundee guddinaati . Namni barate biyyasaa, maatiisaa, ollaasaa, ofiisaafi namoota hundaaf fakkeenya gaarii fi utubaa ta'uu danda'a. Kanaafuu barnoonni qabeenya.

Fakkii kana irratti waanta nuti arginuu haalluu gara garaa namoota uffataa wal fakkataa gara garaa uffatani dhabbataan Amanti isaaniif akka barbachisuutti walitti qabamani jiraanidha.

Fakkiin kun kan ibsu biqiloota uummamaan firii bareedaafi halluu haawwataa qabatanii uummamanidha. Kuduraafi fuduraan fayyaa keenyaaf barbaachisumma guddaa qabu.

Fakkiin kun kan nutti agarsiisu maatii walii isaaniif jaalalaa fi kabaja qabanii dha. Akkasumas, hawaasummaa fi maatiin walitti dhufeenya guddaa fi nama boonsu qabu.

Fakkiin asirratti arginu kun kanninmi agarsiisu fakkii miidhaginaa ta'ee dhiirri tokko dubara gaa'elaaf maatii gaafatee argatu akkaataa kanaan miidhagfamee kan argamudha.

Fakkii kanarratti wanti arginu beeyilada manaati. Innis fayidaa garaagaraa kan ooludha. Ba'aa garaa garaa baachisanii bakka garaagaraa deemuu gabaa fudhatanii deemuu bishaan ittiin fidachuu fi kan kana fakkaataniif kan fayyadudha.

Bakka kanatti kan arginu fakkii ababaa halluu adii fi diimaadhaan akkasumas magariisaan golgamee bifa bareedaa fi halluu gaarii qabatee mul'atudha. Innis nama hawwata!

Fakkii kana irratti wanti nu arginu biqitoota gosa adda addaa irraa firiiwwan gosa adda addaa qophaa'anii dha. Isaanis, faayidaawwan adda addaatiif oolu. Dhukkuboota garaagaraa nurraa ittisuuf fayyaa keenyaaf illee gaarii dha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu mana jireenyaa namootaa fi mooraawwan mana jireenyaa hedduudha. Innis saalonii miidhagaa fi bareedaadhaan ijaaramee jira. Qalamni mana sanatti dibame alaabaa Abbaa Gadaa kan qabudha.

Fakkiin Kun kan nutti agarsiisu akkuma argaa jirrutti fakkii kopheedha. Kopheen fayidaa hedduutiif nuuf oola. Miila keenya nagayatti eeguuf bakka tokkoo bakka biraa ittiin deemuuf.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu namoota akka amantaa isaaniitti gaa'eela mana amantaa isaanii keessatti dhaabbachaa jiranii dha. Isaannis miidhaginaan uffatanii kan jiranii dha.

Fakkii kana irratti kan nuti agarru yookiin fakkiin Kun kan inni nuuf ibsu kophee dubaraa yookiin halluu bareedaa, boca bareedaa godhatee kan tolfamedha. Innis guyyaa sirnaawwan garaagaraa; fakkeenyaaf guyyaa cidhaa fa'aa kaawwatamuuf ta'udha.

Fakkii kana irratti wanti nuti arginuu teessuma akkasumas meeshaa rifeensa ofii ittiin sirreeffatan hoo'ina kan qabuu fi rifeensa ofii sirreeffachuuf kan nama fayyadu dha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu meeshaalee garaa garaati. Bakki nuti itti argannu bakka gabaa guddaa wantootni garaa garaa itti argamanii fi bakka sana yoo deemne wantoota barbaannu hundumaa argachuu dandeenya.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu fakkii mi'a elektirooniksii fi yeroo ammaa faayidaa guddaa kan qabuu fi nama hundumaa tajaajila gahaa kan kennudha.

Fakkiin as irratti mul'atu kun nama hojjaa dheeraa dha. Innis dhaabbatee kan jiruu fi uffanni isaa haalaan kan miidhaguu dha.

Fakkiin Kun kan agarsiisu, teessumaa fi meeshaa ittiin mataa ofii qulqulleeffatan kan agarsiisudha. Innis namoota hunda biratti beekamaa fi baratamaadha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu akkasumas suuraa kana irraa kan nuti hubachuu dandeenyu qorichoota aadaa gosa gara garaa gurgurtaadhaaf dhiyaatanii, namoonni akka itti fayyadamaniif bakka gurguramutti dhiyeeffamee jirudha. Kunis fayyaa keenyaaf nu fayyada.

Bakka kanatti kana arginu meeshaawwan iddoo gabaa guddaatii argachuu dandeenyu gosoota garaagaraadha. Innis kunis mana keenyaaf ,maatii keenyaaf, firoota keenyaaf fayyadudha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu nyaatota sasalphaa gosa garaa garaa fi dhugaatiiwwan akkasumas bishaani.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu nama ogummaa fi dandeettii ishee fayyadamuun nyaata bilcheessitu dha.

Fakkii kanarratti kan arginu bakka bareedaa halluu diimaa fi halluu adii irraa tolfamedha. Kunis kan nutti agarsiisu, dhiirri tokko dubara tokko gaa'ilaaf kaadhimmachuu yoo barbaade akkaataa kanaan isjeetti dhiyaata.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu bineensa bakkee keessaa isa tokko dha. Innis maqaan isaa Sattawwaa jedhama. Morma dheerinaan kan hamma kanaa ga'u hin jiru. Bineensa bosona jiraatu dha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu nyaata mi'aawaa fi dhandhama gaarii qabudha. Itittuu, dhadhaa fi marqaan haala gaariin tolfamanii akka nyaataaf tolanitti dhiyeeffamanii jiru.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu mana barumsaadha. Manni barumsaa hundee guddinaati. Barnoonnis hundee guddinaafi qaroomina sammuuf kan nu fayyadudha. Namni barate waan hunda gochuu danda'a.

Bakkee kanatti egaa kan nuti arginu biqilaa firii gaarii, haalluu magariisaafi firii baay'ee bareedaa godhatee nutti muul'atudha. Firiin kunis fayyaa keenyaa fi qaama keenya ijaaruuf kan nu fayyadudha.

Fakkii kana irratti waanti nuti arginu biqilaa halluu magariisaa fi halluu diimaa akkasumas firii halluu gurraachaan golgame qabatee jirudha. Kunis akka dawaatti nu fayyaduu danda'a.

Fakii kana irratti kan arginu kophee Shamarranii ta'ee halluu bareedaa fi faaya garagaraan kan tolfame innis yeroo sagantaa garagaraa uffachuufis ta'ee yeroo fedhii ofii uffachuuf kan nu gargaarudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu nyaatota gosa garaagaraati. Nyaanni fayyaa keenyaaf bu'a-qabeessa. Nyaatota garaagaraa fayyaa keenyaaf barbaachisan yoo sooranne, fayyaa guutuu argachuu dandeenya.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu namoota lama, dhiira tokkoof dubara tokko ta'anii sirna gaa'ela isaanii akka amantaa isaaniitti gaggeeffataa jiranidha. Isaanis miidhaganii, bareedanii jiru.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu namoota kallattii garaagaraa irraa dhimma isaanii deemaa jiranii fi haadholii, dargaggoo, abbootii kan agarsiisudha.

Fakkiin kun kan inni nuti agarsiisu namoota seera kabachiisanidha. Biyyi tokko seera mataashee namoota seera mataashee kabachiisan kan ofiishee qabdi.

Bakka kanatti kan nuti arginu bineensota bakkee yookaan bosona keessa jiraatan ta'anii gosoota allaattii keessaa ishee tokko dha. Isheenis uuruun ishee baay'ee dheeraa fi halluu adii fi gara gurraachaatti dhiyaatu irraa kan uumamte dha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu namoota seera kabachiisanidha. Biyyi tokko seera mataa ishee akkuma qabdu, namoota seera ishee kabachiisanis of keessaa qabdi jechuudha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu fakkii miidhagaa fi hawwataadha. Innis guyyaa dhalootaa fi guyyoota ayyaanaa kan birootiif mana ofii miidhagfachuuf fayyada. Kanaaf kun miidhagaadha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu fakkii nama muuziqaa jaallatuu fi nama muuziqaaf bakka guddaa kennuudha. Muuziqaan sammuu namaafis fayyaa namaafis baay'ee barbaachisummaa guddaa kan qabu dha.

Fakkii kana irratti kan arginu walitti dhufeenya hawaasummaa fi maatii akkasumas daa'immanii fi namoota gurguddaadha.

Suuraa kana irratti wanti nuti agarru maatii jaalalaa fi kabaja guddaa waliif qabanidha. Isaanis: abbaa, haadha, hintalaa fi ilmi jaalala isaanii waliif utuu ibsanii argina.

Fakkii kanarraa wanti nuti hubannu mana jireenyaati. Manni jireenyaa wantoota bu'uuraa jireenya dhala namaaf barbaachisan keessaa isa tokkodha. Kanaaf kan argaa jirru mana jireenyaati.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu namoota garaa garaa seenaa garaa garaa qaban, akkasumas seenaan isaanii kitaaba garaa garaa irratti barreeffamee kan jirudha. Isaan kunis dubartootaa fi dhiirota namoota gurguddoo of keessatti qabatee jira.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu qonnaa dha. Qonnaan hojii ittiin jireenya ofii jijjiiran keessaa isa tokko dha. Kanumaa ogeessota qonnaatiin gorfamnee yoo qonna keenya geggeessine firii gaarii fi bu'a-qabeessa argachuu dandeenya.

Fakii kana irraa kan nuti arginu biqiloota gosa garagaraa fayyaa keenyaaf oolan. Akkasumas biqiloota gosa garagaraa ta'anii akka dawaatti kan nu fayyaduu danda'aniidha

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu fakkii dhagaa akkaataa itti sirna tokko gaggeeffatan irratti akkaataa itti qophaa'an fakkeenyaaf guyya dhalootaa, guyyaa cidhaa bakka itti bashannanaaf akka itti miidhagsanidha.

Teessuma daree barnootaa keessatti argamudha. Barattoonni irra taa'anii barnoota isaanii hordofuuf kan isaan fayyadudha.

Fakkiin kun biqilaa uumamaa ta'ee, miidhaginaaf halluu hawwataa qabaatee kan mul'atudha. Hababaan kun faayaaf, miidhaginaaf, waantota hedduuf ooluu danda'a.

Fakkii kana irratti kan nuti arguu dandeenyu furtuu gosoota garaa garaa bakka garaa garaa ittiin to'achuuf nu fayyadanidha. Isaan kunis faayidaa garaa garaatiif nuuf oolu.

Fakkii kana irraa waan nuti arginu biqiloota gosa gara garaa irraa firii bahanii bakka gara garaatti geeffamanii jiranidha. Isaan kunis tokkoffaa, fayyaa keenyaaf kan nu fayyadan, kan biraan immoo akka qorichaatti fayyadamuu ni dandeenya.

FakKii kana irraa kan arginu mana amantaati. Mana amantaa kan keessatti akka amantaa isaaniitti namni hundinuu uumaa isaa akka amantaa isaatti kan galateeffatudha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu namoota ispoortii hojjetanidha.

Bakka kanatti kan nuti arginu yookiis suuraa kana ilaallee kan nuti beekuu dandeenyu nyaata gosa garaa garaa yookiin gos-addiin jedhamuun beekamudha. Innis mi'aawaa gaarii akka qabaatutti miidhagfamee hojjetamee jira.

Bakka kanatti kan nuti arginu, fakkii kana ilaallees kan nuti hubannu nyaatota xixinnoo gosa garaagaraa haala bareedaatin hojjetamani nama hawwaatan akkasumas, wantoota dhugaan, yoo dhuganis fayyaa keenyaaf kan nu fayyadan garaagaraati.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu gosa simbirrootaa keessaa tokko kan taatee fi qofaa kan jirtuu dha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu meeshaawwan barbaachisoo fi mana jireenyaa keenya keessaa dhabamuu hin dandeenyedha. Isaan kunis haala addaatiin miidhagfamanii ogummaan dabalamii tolfamanii jiru.

Fakkii kana Irraa kan nuti arginu meeshaawwan mana keessaa ta'ee, haala addaatiin halluu diimaa, cuquliisa, akkasumas halluu babbareedaa faayamee hojjetamedha.

Barnoonni hundee guddinaa ti. Namni barate biyyasaa ,maatiisaa , ofiisaa fi akkasumas namoota kan biroof bu'a-qabeessa ta'uu dan....

Fakkii kana irratti wanti nuti arginu namoota ispoortii hojjetanii fi beekkamoo ta'anidha. Inni dhiiraa Gammachuu yoo jedhamu dubartii n kan biraa illee ni jirti.

Fakkii kana irratti wanti nuti arginu meeshaalee barnootaaf barbaachisanidha. Barnoonni hundee guddina biyya tokkooti. Namni barate biyya isaa, ofii isaa fi maatii isaaf fakkeenya gaarii fi bu'uura ta'uu danda’a.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu mi'oota gurguraman garaa garaa akkasumas bakka gabaati.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu dubartoota haala gaariin uffata gaarii fi uffata aadaa isaanii ibsu uffatanii miidhaginni isaanii baay'ee irraa mul'atee toora galanii dhaabbatanidha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu yookaan hubannu suuraa nama beekamaa yookaan artistii Oromoo beekamaa tokkooti. Oromoon artistii qabdu ni jaallatti; ni kabajjis.

Fakkiin kun kan mul'isu namoota amantaa isaanii hordofuuf bakka tokkotti walitti qabamanii jiranidha. Namni hundumtuu amantii mataa isaa hordofuuf mirga guutuu qaba.

Fakii kana irraa kan arginu, fakii hawwaasumaa gaarii namoonni gosa garagaraa fi bakka garagaraa, akkasumas amantaa gargaraa bakka tokkotti mana tokko keessa haala hawwataadhaan wali wajiin jiraata turanidha.

fakkii kanarraa kanuti arginu bakka gabaa meeshaawwan barbaanne hunda itti argachuu dandeenyu iddoo gabaa guddaa meeshaawwan nyaataaf fayyadaan garaagaraatiif oola bakka arganne bitannuudha.

Fakkiin kun kan inni nuti agarsiisu kuduraa fi muduraa gosa hedduu paappayyaa, muuzii, anaanasii fi biqiloota hedduu kan biroo fayyaa namaatiif barbaachisu ta'andha.

fakkii kana irratti wanti nuti agarru meeshaalee yeroo ammaa odeeffannoo garaagaraa ittiin argannu keessaa isa tokkoodha kun karaa ittiin odeeffannoo wa'iitaawwaa argannu dha.

Suuraa kana irratti wanti nuti arginu meeshaalee barnootaaf barbaachisani dha. Barataan tokko mana barumsaa deemuuf dabatarri isa barbaachisa. Barnoonni hundee guddinaa fi jabeenyaa akkasumas bu'uura diinagdee ti.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu fakkii durba bareedduu uffata aadaa oromoo uffattee miidhagdee dhaabattuuti.

fakkii kana irratti wanti nuti agarru kophee dheeraa yeroo qorraa yeroo roobaa akkasumas daandiiwwan mijatoo hin ta'an irra gaafa deemnu kan nu fayyadaniif fayyaa keenya kennuuf eeganiidha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu alaabaa mootummoolee naannoo garaagaraa ti.

Bakka kanatti kan nuti arginu gosa nyaataa fi namoota muraasadha. Innis foon jedhamaa akkasumas namoonni dhaabbachaa jiru isaan kaan ni gurguuru isaan kaan immoo bitachaa jiru foonni gosa nyaataa keessaa isa tokko dha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu dhiiroota akkasumas dubartoota hedduu toora galanii seera kabachisuuf leenji addaa fudhataa jiranii fi uffata walfakkaataa uffatanii jiran argina.

fakkiinkun kan agarsiisu bakka gabaa fi waan barbaadan manaaf ittiin bitataniidha innis guusoota barbaachisan bakka kanatti kan argamuudha

Fakkii kana irratti want inuti arginu teessuma barattoonni irra ta'anii barnoota isaanii hordofanii fi daree barnoota akkasumas gabatee irratti barsiisaan barattoota isaaf barnoota guutuu kennuu arguu dandeenya.

bakka kanatti kan nuti arginu namoota muuziqaa hojjechuuf bakka tokkotti haala gaarii fi haala hawwataatiin walitti qabamanii fi dachee uumamaa midhagduu irratti waraabbii haala gaariin godhachaa jiru.

Fakkii kana irratti wanti nuti agarru namoota hedduu muka guddaa tokko jalatti walitti qabamanii ta'aanii aadaa fi duudhaa isaaniitiin akkaataa ogummaa isaatiin marii godhachaa jiranidha

bakka kanatti kannuti arginu nyaatota gosa garaagaraa fi haala addaatiin kan hojjetaman akkasumas biddeen haala bariidaa fi midhagaatiin tolfamee nyaataaf akka ta'utti dhiheeffamee dha

Fakkii kana irratti kan nuti arginu ija bunaadha. Bunni naannoowwan Oromiyaa fi bakkeewwan birootti kan argamuudha.

fakkiin kun kan inni nutti agarsiisuu dhiira tokkoof dubara tokko uffata wal fakkaataa uffatanii yookin uffata aadaa isaani ibsu uffatanii utuu isaan dhaabatanii argina innis miidhagni isaa saba sanaa fi namoota sana kan ibsuudha

fakkiinguun akkuma argaa jirruu kaninni nitti mul'isu namoota seera qabachiisuuf eriera qabatanii dhaabbatan akkaataan dhaabbanaa isaaniis walfakkaataa fi qajeelfama qabaniidha

Bakka kanatti kan nuti arginu yookiis fakkiin kun kan inni nuuf ibsu iddoo daldalaa uffatoota dubartoota yookiin ijoollee durbaatiif ta'uu halluu garaagaraatiin akkaataa garaagaraatiin toolfamee miidhegfamee jiruudha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu dhimmoota amantii fi amantii wajjiin wal-qabatan kan agarsiisuudha. kunis akka dhaabbatoota amantaa garaa garaatti nama jabduu ta'uu ishee uumama addaa ta'u ishee kan ibsuudha.

fakkii kana irratti wanti nuti arginu mana jireenyaa bakka miidhekfamee sirna cidhaa yookiin guyyaa dhalotaa kabajuuf akkaataa kanaan bareechanii miidheeksanii tolchanii itti gammaduun ni danda'ama.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

Fakkii kana irratti wanti nutagarru biqilaa miidhagaa halluu adii fi halluu magariisa qabatee jirudha. Biqilaan kun uumamaan baay'ee bareeda. akkasumaas dawaa ta'ee qaamakinya fayyaduu danda'a

fakkii kana irraa kan nuti arginu qoonnaadha qonni kun haala adda teen geggeeffamuudhaan firii gaarii yerooitti kennaa jiru argina biqilaan haala gaariin qotamee firii gaarii kenne kun haalluu magariisa qaba

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu, biqilaa haalluu miidhagaa fi hawwataa akkasumas haalluu magariisa qabaatee jiruudha. Kunis uumamaan simboo fii miidhagna guddaa kan qabuudha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu biqilaa uumamaan miidhagaa fi halluu magariisa qabate uumame akkasumas miidhaginaaf kaan nu fayyaduu fi bareedaadha.

fakkii kana irratti kannuti arkinu fakkii kophee miillaati kophee kanas dhiyeroonn iste dubartoonni akkasumas namni barbaade bitatee ofiisaatiif godhachuu dandaa kanas bakka garaa karaa ittiin deemuuf miilla keenya nagaattin eeguufi fayyada

fakkii kana irraa kan nuti arginu bakkeewwan uumamaan baayyee miidhagoo ta'aniif nama haawwataan akkasumas namni otoo ufii jaalali ofii maatii ofii waliin bakka kana deemanii bashannanuuf sammuu ofii boqochisuuf kan namaaf mijatudha

fakiikan irraa kannuti arginu namoota offata wal fakkaataa uffatanii seera kabachiisuuf yeroo leenjii isaanii irra jiraniidha biyya tokko seera mataashii akkuma qabdu namoota seera sanaa kabachiisanillee qabdi

fakkiin kun kan inni agarsiisu maasii qonnaa fi biqiltoota haala gaariin maasii qonnaa irra dhaabamanii kununsaa fi tajaajila barbaasichisu argachaa jiranii fi firii gaarii argachuuf deemaniidha.

fakkii kana irratti wantii nuti arginu caalleewwan miidhagoo fi halluu diimaa burraacha hadii irraa tolfaman akkasumaas ufatoota haadaa oromuu irratti baa'inaan kan hojjetamanii fi alaabaa abbaa gadaa kan fakkaatu alluu kanarraas uumame

fakkiin kun kan inni agarsiisu fakkii booranaa yuuniversitii ta'uu isaa logoo nutti agarsiisuu fi miidhagina haawataa akkasumas fakkii odaa kan ofirraa qabudha

fakkiin kun kan agarsiisu amantiidha mana amantaadha akkasumas nama gara mana amantaa deemudhan namni tokko waan isatti tolee amanuuf mirga guutuu qaba.

bakka kanatti wanti nuti arginu buna meeshaa buna ittiin dhuganii fi uffatoota aadaa mana haala addaatiin gusoota garaagaraa dibamee bareechamee miidheqfame jiruudha

fakkii kan irratti kan nuti arginu namoota hojii garaa garaa irratti bobba'anii jiraniidha .isaani hojii akka dandeettii isaaniitti hojjichaa jiru .kana malees ijaarsi hojii isaa jalqabame ijaarsa irra jiru nutti mul'ata.

fakkii kana irraa kan hota arginuu shaamara miidagina bariidaa qabdu uuffata miidhagaafii akkasumas calleewwan gati jabeeyyi bodhattii jirturaa ishiinis bahalaaddaatiin hof mileessisee jirti

Fakkii kana irratti kan nuti arginu lafa akkasuma suubawwan kan biroon immoo biqilaa midhagaa sadarkaa guddinaarra jiru yookiin midhaginaaf kanaa achimmoo firii gaarii kennee nama fayyaduu kan danda'uu dha

fakkiin kun kan agarsiisu dhiiirootaa fi durboota uffata aadaa uffatanii miidhaganii sirna ayyaana irreechaa irratti argamuuf qopha'an agarsiisa.

fakkii kana irraa kannuti dhubannu yookiin fakkii kana ilaallee kannutiriikno firaafiree yookiis kuduraa fi murraa garaagaraati isaanis fayyaageenyaaf baay'eenu barwaachisu isaan allu

Fakkiin kun kan nutti tii agarsiisu fakkii ogummaa fi meeshaawwan ijaarsa manaatiif ijaarsota garaagaraatiif oolan boca garaagaraa kannutti agarsiisuudha isaaniis barbaachisoodha.

fakiikan irratti kan nuti arginu macaafa qulqulluudha innis akka dhaabatota amantii garaagaraatti macaafa qulqulluutti namni amani kiristoosiin fudhata jedhameekamaa macaafni qulqulluun kakuu'aaraa fi kakuumofaa qaba

bartiisanrraa tannitiiwwanni haalolii daayinnan isaanii qabatanii hiddoo tokko ta'aniifi daa'iman isaaniif kunumsa gara kennaaaniidha kunis watitti dhufeenya hawwaasummaa fi maatii agarsiisa

fakkii kun kan inni nutti agarsiisu fakkii dhaabbata iitiyoopiyaa yookiin alaabaa iitiyoopiyaa kan nutti agarsiisuudha innis waan bakkabu'ee fi waan ibsu ni qaba

Fakkii kana irratti kan nuti arginu, meeshaawwan mana keessaa baay'ee barbaachisouo ta'aniidha.

fakkii kana irratti wanti nuti arginu loon, namaa fi aannan akkasumas meeshaa aannan itti walitti qabaniidha. Ogumaa fi aadaan yeroo baay'ee wal qabatanii adeemu.

bakka kanatti kannuti arginuu fakkiin kun kan nutti agarsiisu namoota lama uffata ispoortii wal harkatti qabanii dhaabbataniidha. ispoortii fayyaaf gaariidhaa. ispoortiin jabeenya, ispoortii hojjechuun fayyaa qaama ofif fayyaa jireenya ofif gaariidha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu Buna ija isaa fi danfifamee haala addaatiin qopheeffamee akka dhugamuuf kaa'amedha. Inni kunis qodaa bareedaatiin qopheeffamee kan jirudha. meeshaansaas hinbareeda.

fakkiin kun kan nutti agarsiisu mi'oota garaagaraa gurguraman akkasumaas calleewwan bareednaa faayyaadhaaf oolaan tu nutti agarsiisa

Fakkiin kun kan agarsiisu muuziidha. Innis qonna keessaa isa tokkodha. Halluu bareedaa fi miidhagaatiin uffifamee bakka tokkotti haala gaariitiin kunuunsa gaarii argachaa firii gaarii kennuuf kunuunfamaa kan jirudha.

fakkii kanarraa kan nuti arginu fakkiinkun kan inni nuu agarsiisu namoota uffata aadaa Oromoo uffatanii yookiin ijoolleen durbootaa nama sadii uffataa aadaa Oromoo uffatanii miidhaganii karaa irra utu isaan deemaa jiraniidha.

Fakkii kan irratti kan nuti arginu durboota miidhagnaa fi bifa hawwataa qabaniidha akkasumas uffata aadaa naannoo isaanii ibsu uffatanii jiru kunis miidhagina isaanii agarsiisa.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu fakkii miidhaginaaf kan godhatamu faayaa mormaati.

aadaa fi ogummaan wantoota wal qabatanii deemaniidha. akkuma beekamu biyyi tokko aadaa mataa ishee qabdi, ogummaan dandeettii ofii kara ittiin ibsan keessaa isa tokko dha.

fakii kana irratti kan nuti arginu, namoota seera kabachiisaniidha. biyyi tokko seera mataa ishee akkuma qabdu akkasumas namoota seera ishee kana kabachiisan hedduu of keessaa qabdi.

Fakkii kana irratti wantimtiagaru alaabaa halluu diimaa, halluu gurraachaa fi halluu magariiisaan bocameedha. Walakkaa isaa irratti kan argamu mallattoo urjiitii. kunis alaabaa naannoo gambeellaa ta'uusaa nutti agarsiisa.

fakkiin kun kan agarsiisu shamarree uffata uffattee akkaataa uffata itti uffatan agarsiisaa jirtuudha kunis iddoo baayyetti kan mul, atuudha akkaataan uffanna garaagaraas miidhagna namaa kan dabaluudha

Fakkii kan irratti kan arginu bineensa bosonaa fi bosona akkasumas biqiloota halluu magariiisaan uuwifamanii argamaniidha. Bineensi kunis bosoonaa kana keessa jiraataa bosonni kun yoo hin jirre bineensi kun bakka jiraatu dhabuu danda'a.

Fakii kana irraa kan nuti arginu meeshaalee mana keessaa yookiin irra ka’anii nyaata keenya nyaachuu soorata keenya soorachuu kan dandeenyu meeshaalee barbaachisu mana keenya keessatti jireenyaaf nu barbaachisaniidha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu akkasumas bakka kanatti kan nutti mul'atu lageewwan gaarreenii fi bosonota hedduudha. Isaanis uumamaan halluu bareedaaf midhagaa godhataniiti kan isaan uumaman.

Fakkii kana irratti waanti nuti arginu hojiidha. Hojiin kamiyyuu kabajamuu qaba. Namni hojii xiqqaas guddaas jedhee itoo hintuffatin hojii arge hojjechuu qaba. Asirratti kan nuti arginu hojiidha. Hojiinis nama bonsa.

fakkii kana irratti wantii nuti arginu namoota alkaan ifa keessatti walitti qabamanii muuziqaa hojjechaa fi muuziqaa dhaggeeffachaa jiraniidha muziqaan qaama keenyaaf, fayyaa keenyaaf barbaachisaadha

Kun karaa odeefannoo garaagaraa ittiin argannu keessaa isa tokkodha.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu bakka miidhagaa fi namoota itti keessummeessuu danda'an akkasumas sagantaa guyyaa cidhaaf sagantaa garaagaraaf haala kanaan kan miidhagfamudha.

Fakkii kana irraa bakka kanatti kan nuti arginu walitti dhufeenya hawaasummaafi maatii akkasumas namoonni baay'een dhiironniifi durboonni walitti qabaman bakka tokkotti yeroo gaarii itoo wajjin dabarsaniidha. Isaanis jaalala gaarii waliif qabu.

Fakkii kana irratti kan nuti argInu manneen miidhagoo margawwan magariisa dachee miidhagduu fi manneewwan akkaataa bareedanitti jaaramanii fi mana jireenyaa namaa kan ta'aniidha.

fakkiin kun kan inni agarsiisu biqilaa uumamaan halluu miidhagaa fi firii gabbataa qabaatee uumameedha innis muusii jedhama

fakkiin asitti arginu kun kan inni nutti agarsiisu nyaataa fi nama nyaata kana nyaatudha. Nyaanni kun gosoota adda addaa of keessatti qabatee jira.

fakkii kana irratti kan nuti arginu dubara tokkoo fi dhiira tokko uffata wal fakkaataa uffatanii jiru. uffatichis aadaa kan ibsuudha. akkasumas immoo miidhaginaaf kan ooluudha. akkaataa itti uffata uffatan namootatti agarsiisuuf mala baay'ee bareedaati.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu teessuma irra dhugaatiin dhaabbatee kan jiru dha. Innis fayyaa keenyaaf kan barbaachisuu fi nuun haaressuu kan danda'uu fi kan nu fayyadu dha.

fakkiin kuun kan inni nutti agarsiisu namoota seera kabachiisaniidha. Biyya tokko seera mataa ishii akkuma qabdu namoota seera ishee kabachiisan kan mataa isheetiis qabdi.

fakiikan irraa kan nuti arginu gamoowwan daandii konkolaataan irradeemu akkasumas konkolaataa daandii irra deemu kana malees guyyaa cidaa sagantaa gaggiiffamaa jirudha kunis akkaataa miidhagaatief namaawwatuun kan giffaamaa jirura

Fakii kana irratti kan nuti arginu kophee miidhagaa fi nama hawwatu halluu garaagaraa fi callee garaagaraan faayame kan jirudha. Kopheen kunis kan dubartootaati isaantu kaawwatee miidhagina isaanii ittiin tolfata.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu bineensa bosonaa yookiin gosoota allaattii keessaa tokko kan ta'e uuruun isaa baay'ee kan dheeratu halluu adii fi gurraacha irraa kan uumame hojjaa dheeraa kan qabu uumamaan midhagaa kan ta'edha

Bakka kanatti kan nuti arginu namoota gosa garaa garaa akkaataa garaa garaan bakka gabaa deemanii waantota isaaniif maatii isaaniif ijoollee isaaniif barbaachisu bitataa jiran akkasumas dinnichaa fi biqiloota gosa kan biroo argina.

fakkii kana irraa kan nuti arginu meeshaawwaan mana keessaati. meeshaan fakkii kana irratti argamu bishaan kan ittiin dhugnuu fi akka salphaattis nurkatti miidhamee yookiin cabee argamu kan danda'uudha.

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu fakkii lafa qonnaa fi biqiloota lafa qonnaa irra dhaabamanii sirnaan guddachaa jirani dha. Innis fayyaaf gaarii dha.

faggiin kun kanhinnutti agarsiisu bakka hojii namni taa'ee hojjetu fi wantoota gurguraman yookin wantoota sarreeffaman garaa garaa qabatee kan arga mulisaan kunis namoota faydiyaa qabu

Bakka kanatti kan nuti arginu fakkii meeshaawwan barbaachisoo fi mana keenya keessaa dhabamuu hinqabne ijoo ta'anidha. Isaan kunis halluu bareedaa irraa hojjetamanii ogummaa gaariitiin tolfamanii jiru.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu namoota gurguddoo fi kabaja qaban akkasumaas abbootiidha kan arginu. Isaan kunis kabajaaf sirnaa wa'itiif ka'anii utuu isaan dhaabbatanii argina.

Bakka kanatti kan nuti arginu namoota gosa garaagara bakka kana dhufan nyaata gosa garaa garaa nyaatan akkasumas qodaawwan babbareedoo fi nyaatota mi'aawoo gosa adda addaa bakkatti argachuu dandeenyudha.

bakka kanatti kan nuti arginu namoota sirna amantii isaaniitiin Waaqa isaanii waaqeeffachaa jiran uffata walfakkaataa haala bareedaan uffatanii naannoo magariisa dhaabbatanii toora galanii Waaqa isaanii waaqeeffachaa jiran argina.

bakka kanatti fakkiikanirraa kan nuti harkinu mana amantaa gosa mana amantaa kiristiyaanaatiin ijaaramiifi akaataa gaarii fi nidhagina guddaa-qabuun kan ijaarame ni dheekfameedha halluma gariisaanis naannoosun kan golgameedha

fagii kana irratti kannujarginu nama hojii umnaa hojjetaa jirudha hojiin hundinuu wal qixa hojii hundumaa kabajanii hojjechuunis ulfana hojiin hundinuu hojiidha

Fakkiiin kun kan inni nutti agarsiisu fakkii bakka qonnaa fi biqilaa bakka qonnaa irratti sirnaan guddachaa jiruudha innis fayyaa namaatiif gaariidha.

fakiinguun kaninni nutti agarsiisu suuraa namoota ispoortii fi fayyaaqamaaf kan barbaachisu hojetanii akkasumas atiliitota namoota ta'anii nutti agarsiisa

Fakkiin kun kan inni agarsiisu namoota ispoortii hojjatanii fi hiriiranii ispoortii fayyaaf hojjataa jiran agarsiisa.

fakkii kanirraa kan arginu anaanasiidha .anaanasiin kuduraa fuduraa keessaa isa tokkodha dhaamdhama mi'aawa fi dhaamdama gaarii gama akkasumas kuduraa fuduraa qaamota keenya ijaaruu danda’an keessaa isa tokkodha

Fakkiin kun kan inni agarsiisu fakkii namoota uffata aadaa uffatanii aadaa isaanii mul'isaa jiranidha. Akkasumas hawaasummaafii maatiin walitti dhufeenya guddaa qaba.

fakkiin kun kan agarsiisu fakkii qonna keessatti waanta raawwatamu yookiin biqilaa qotamee lafa keessa sanyiin isaa facaafame firii gaarii namaaf kennu akkasumas fayidaa hedduu qabudha.

fakkiin kuun kan inni agarsiisu biqilaa halluu magariisa diimaa fi halluu miidhagaadhaan aguugamee jirudha.. kunis uumamaan biqilaa baay'ee bareedaa fi miidhaganni isaa nama hawwatu ta'eeti kan uumame.

fakkiin kun haalawwan yookn akkaataa garaagaraa namni itti offata uffatu haala adda ta'een yokn hakkaataamii dhagaa ta'een akkaataa itti namni uffata uffatu agarsiisa

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu, lafa qonnaa miidhagaafi qonna gaarii achirra gaggeeffamee sirnaan guddachaafi kunuunsi gahaan godhamaafi kunis firii gaarii argamsiisuu danda'a.

Fakkiin kun kan nutti agarsiisu gosa kuduraa fi muduraa keessaa tokko ta'ee, maqaan isaa fosoliyaa jedhama. Innis fayyaa namaatiif kan barbaachisu ,jireenya namaa keessatti iddoo guddaa qaba.

Fakkiin kun kan agarsiisuu, namoota seera kabachisiisuuf hiriiranii jiranidha. Biyyi tokko seera mataa ishee akkuma qabdu namoota seera ishee kabachiisan kan mataa ishee qabdi.

fakkii kan irratti wanti nuti arginu meeshaa mana keessaaf baayyee barbaachisaa ta'e keessaa isa tokkodha innis irra rafuuf kan nama fayyaduudha midhagna addaatiin tolfamee jira.

Fakkiin kun kan agarsiisu dibatoota garaa garaati. Dibatoonni garaa garaa qaama keenyaf, rifeensa keenyaaf guutummaatti baay'ee nu fayyadu. Asirratti kan agarru rifeensa keenyaf kan ooludha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu mucaa durbaa bakka haawwataa fi namatti tolu uumamaan baay'ee midhagaa te'e bishaan kattaa irraa lola'u bira dhaabbattee jirtuudha kan arguu dandeenyu.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu mana barnootaa keessatti meeshaalee barnootaaf barbaachisan keessaa isa tokodha. Innis gabatee jedhama. Irratti barreessuuf, irratti haala addaatiin ijoollee leenjisuuf kan nama gargaarudha.

fakkii kana irratti wanti nuti arginu ijoollee xixiqqoo afurii fi nama guddoo dubaraa tokko ;ishiinis ijoollee kana wa barsiisaa fi beekumsa qabduu qoodaafii jirti.

fakkii kana irratti kan nuti arginu namoota hojii garaa garaa hojjetaniidha hojii daldalaa fi kanneen biroo jechuudha.

fakkii kana irra kan nuti arginu abaaboo halluu bareedaa, halluu adii ,magarii isaa fi halluu keelloo godhatee uumamee dha. isaan kun foolii gaarii, gammachuu gaarii fi halluu gaarii qabu

amantii jechuun waan in argine akka waan arginitti amananii fudhachuudha namni hundinuu waan fedhasaa waan itti tole amananii fudhachuuf mirga guutuu qaba.

Fakkii kana irratti wanti nuti agarru biqilaa daraaraa midhagaa fi fooli hawwataa qabu. Akkasumas halluu bareedaatiin uumameedha. Kunis naannoo keenyatti ni argama. Uumamaanis midhagee uumame.

Fakkii kana irratti kan arginu hayyuuwwan yookiin haadholiin margaafi ulee baadhatanii uffata miidhagaatiin kuulamanii argina.

Bakka kanatti kan arginu yookiin fakii kana irraa kan hubannu manneen jireenyaa namoota hedduu bakka tokkotti toora galee walitti qabame jiruudha. Kan irrattis kan arginu hawwaasummaa fi maatii walitti dhufeenya guddaa akkaa qabu kan arginudha.

fakkiikan irraa wanti nuti arginu bishaanota bakkeewwan magariisa gaarawwan lageewwan tulluuwwanii fi iddoowwan nama hawwatan baay'ee fi iddoosammuu ofii itti boqochiisan fa'a.

suuraan kun kan agarsiisu goota beekamaa Taaddasaa Birruu nama jedhamuudha. Innis seenaa Oromoo keessatti gochaa dinqisiisaa fi seenaa hin dagatamne hojjetee darbeera.

Fakkii kana irratti wanti nuti arginu simbirroo sodaattuu fakkaattu halluu baredduu qabdu uumamaan miidhagduu kan taatee fi bakkee kan jiraattu gosoota simbirootaa keessa miidhagina bariidaa kan qabduudha.

fakkii kanerraa kan miti arga maanejireenyaa fi naanawaa isaa qigeensa qulqubluu ta'e haala gaariin ijaarsamii dhagaatii ijaaramii fi namni keessa jiraachuuf kan itti gommu dudha kunis haalluu bariidaa fi haawataa dibamuu jira

Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu suuraa nama beekamaa fi nama guddaa uffata aadaa oromootiin miidhagee bareedee argamuu fi nama kabaja guddaa qabu kan nutti agarsiisudha.

fakkiin asitti arginu kun kan nutti agarsiisu bakka qonnaa fi qotiisa gaggeeffamee jiru haala gaariin sadarkaa guddinaa gaarii qabatee kan jiru nutti agarsiisa.

faakkii kanirraa kan nuti arginu yookiis fakkii kanarraa kan nutti mul, achuu dandeenyu biqiloota garaagaraa gosoota garaagaraa ta’aniidha.

fakkii kana irratti wanti nuti agarru bakka miidhegfamee fi bareechamedha bakki kunis guyyaa dhalotoo fi bakkatti kabajan guyyaa cidhoo fi bakkatti kabajanii fi akkasumas sirnota garaagaraa irratti haala kanaa bareechachuu ni danda'a.

bakka kanatti fakii kana irraa kan nuti arginu bishaan kattaa irraa lola'u akkasumas dhagaa irraa sagalee cimaadhaan uursee dhangaloodha kunis uumamaan baay'ee miidhagina haawwataa fi namatti toolu kan qabudha

Fakkii kana irraa kan nuti arguu dandeenyu mana qorichaa hawaasaa kan jedhudha. Kunis bakka itti qorichoota garaa garaa argachuu fi fayyaakeenyaaf bakka kana dhufnee qoricha argachuu kan dandeenyudha.

Fakkiin kun kan agarsiisu fayaa miidhagina dubartoota dabaluu fi gurratti, moormatii fi harka isaanitti akkasumas quba isaantti fohataniin kan ittiin faayamanii miidhaganidha.

fakkiin kun kannutti agarsiisu namoota gosa gara garaa biyya garaagaraa irraa walitti qabamanii haala miidhagaaf hawwataa ta'een bakka tokkotti uumaa isaanii waaqeffachaa galateeffachaa fi itti gammadaa jiran agarsiisa

fagii kana irratti kannozerbin meeshaalee mana keessaa ta'ee kan halluu bariidaa goca bariidaa fi akkaataamii dhagaa ta'een hojjetamedha akkasumas cimna guddaa fi baay'ee turuu kan danda'udha

Fakkii kanarratti wanti nuti arginu namoota seera kabachiisan yeroo leenjii isaanii kabajanii toora galanii hiriiraan leenjii isaanii fudhachaa jiraniidha. Biyyi tokko seera mataa ishee akkuma qabdu, Namoota seera ishee kabachiisanillee ni qabdi

faggii kana irratti kanmati hargin buna yoogin bakka dabelaatti namoon buna birachuuf dhugaatiif yoogiin barbaacummaa isaa beekaniin buna gaarumaa isaa julaalamii arga

rakkiin kanarraa akka arginutti daa'ima xinnoo dhagaatuu lama bara dhaabbattu akkasumas mana foddaan isaaba namaa fi iddoo gilleensa qabbanaa jiruudha innis nama kaawwata allumagariisaan golgamees jira

Fakkiin kun kan inni agarsiisu beeksisa waan fayyaa namaa irratti dhiibbaa geggeessu namni akka hin fayyadamneef dhorkuu asirratti kan arginuudha. Innis fayyaaf kan barbaachisu.

fakkii kaneerraa kan arginu namoota baay'ee lafa ta'a jiraniidha isaanis armootii abbootii fi ijoolleen ileemii jiru isaan kun haali isaanittii jiran akwaasumaa fi walitti qiseenyamaati noofefsa

takkiin kun kan inni agarsiisu daa'immaan uffata adaamataa isaanii uffatanii harka walqabatanii deemaniidha

fakkiikana irratti wanti nuti arginuu namoota hedduminaan uffata ispoortii sarnaan uffatanii ispoortii hojjechaa jiraniidha ispoortiin agguma beekamuu fayyaa jabeenya qaamaatiif baay'ee barbaachisaadha

Fakkiin kun kan inni agarsiisu fakkii dubaraa kitaaba irratti barreeffamee jiruu fi nama seenaa guddaa qabduu fi fudhatama guddaa qabdu kan agarsiisuuf nutti mul'isudha

Fakii kana irraa kan nuti arginu ogummaa garaagaraa fayyadamuudhaan meeshaawwan garaagaraa mana keessaa aadaa waliin kan walitti dhufan haala addaan miidhagee kan tolfamanii bakka kanatti kan argamaniidha.

Fakii kana irraa kan nuti arginu, biqilaa halluu magariisa qabu, nama biqilaa kanaaf kunuunsa godhu, akkasumas biqilaa haala addaatiin kunuunfamee guddatee fi firii gaarii kennuuf adeemu argina.

fakkiin kuni kan nutti agarsiisu hiriyoonni yeroo bashannanaa waliin qabaachaa kan jiraniidha hiriyoonnii fi maatiiwwan jaallatamoon bakka itti dabarsanii waliin bohaaraniidha

Fakkii kana irratti wanti nuti arginu mukeen mimmiidhagoofi hojjaa dheeraa qaban lafaawwan qonnaaf yookiin qotisaaf tottolfamanii kaawwaman haala addaatiin naannoo miidhagduufi magariisaan uwwifamte argina.

Fakkiin asirra jiru kan agarsiisu fakkii mootummaa Itoophiyaa fi namoota biroo aangoo qabaniiti. Isaanis immoo kan dhaabbachaa yookaan deemaa jiranidha.

Fakii kana irratti wanti nuti arginu, bineensota fakii keessaa tokko taate gosa simbirrootaa keessatti kan ammatamtu, simbirroo kan taatee fi haalluu miidhagaa fi simboo gaarii kan qabdudha.

Fakii kana irra kan nuti arginu dhugaatiiwwan gosa garagaarati. Dhugaatiiwwan nuti qaama keenyatti fudhannu kanneen isaanii akkuma fayyadan isaan kaan immoo qaama keenya irraan miidhaa guddaa ga'uu danda'u.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu mana jireenyaa haala adda ta'en miidheeffamee, bareechamee, haala nama hawwatuun ijaarsa gaariin kan ijaarameedha, manni kunis mana jireenyaati. manni jireenyaa ilmaan namaaf baay'ee barbaachisaadha

fakkiin kun kannutti agarsiisu bakkeewwan uumamaan miidhagina hedduu qabatanii uumamaan lageen gaaranii fi mukeewwan garaagaraa kan nutti mul'isuudha

fakkiinkuun kanutti agarsiisu ijaarsa fiyyi ogummaa addaatiin kan ijaarame haala addaatiin midhagee kan jiru bakka uumamaa irratti kan tolchame iddoo midhagaafi nama haawwatu dha

Bakka kanatti kan nuti arginuu uffatoota gosa akkaataa garaa garaatti uffatamanii fi akkaataa uffatootni haala garaagaraan miidheegfamanii ittiin uffatamuu danda'anidha.

Fakkii kanarratti kan argaa jirru nama uffata ispoortii uffatee dhaabbatuu fi dirree ispoortii irra ispoortii hojjachaa jiru fakkaata. Ispoortiinis fayyaadhaaf barbaachisaadha. Qaama keenyas nuuf ijaara dhukkuboota garaagaraa irraas nu ittisa.

Ispoortiin fayyaa keenyaaf, nageenya qaama keenyaf baay'ee barbaachisaadhaa. Namni ispoortii hojjetuu fayyaansaa yeroo hunda eegamaadha. Kanaaf ispoortii haa hojjennu .Ispoortiin fayyaadha.

fakiikan irratti kan nuti arginu meeshaawwan mana keessaa barcu yookiin tiisuma namni tokko irra taa'uu danda'uudha innis gugaaraa kan hojjetame dha miidhagina hedduus kan qabuudha

fakkii kaneerraa kan nuti arginniwookilin bakka tanatti wantanutti mul'atu bikilaa guddachaa jiru maasii qonnaa akkasumas biqilaa qoraattii fi qorriidhaan guutaniidha innis hallamagaliica qabaate fanumaniidha

Fakkiin kun kan nutti agarsiisu bakka gabaa guddaa wantoota garaa garaa argachuu dandeenyu ta'ee, kan mul'atee jirus saamunaa qaamaa fi uffata keenya ittiin qulqulleeffachuu dandeenyudha.

Bakka kanatti kan nuti arginu wanti walitti dhufeenya maatii fi hawwaasummaati maatiin haala garaagaraatiin nagaa uumanii jaalalaa fi kabajaan waliin jiraatu. Inni kunis gammachuu jiraenya isaanii keessatti ni hora.

fakiikana irratti kan nuti arginu durbootaa fi dhiirota hedduu ufata ispoortii ufatanii ispoortii hojjechaa daandi'i irra fiigaa jiraniidha ispoortiin fayyaaf buhuuraadha

Kun kan agarsiisu beeksisa mana nyaataati. wanti tokko hundeeffamee bakka sana sirritti namni beekee akka deemuuf barreeffamaa gurguddatee jira.

faggiitanaerraa gaannati arjuu dhiqloota halluma garriisa qabamniifii becoota adda addaa ta'aniidha isaanni baylaalii adda addaaf kannoof olaniidha isaan keessaa fedi'aansaanii akka qorichoota aadaatti sayyaagiinaaf aadamuu dandeenya

fakkiinguun kan inni agarsiisu bakkamii dhagaa fi namaawwatuudha innis guyyaalee chidaa fi kanneen birootti bareera

Fakkiin kun inni nutti agarsiisu bakka maatiin, hiriyoonnii fi namoonni garaagaraa itti boqochuu danda'an akkasumas nyaata gosa garaagaraa, dhugaatiin garaagaraa bakka itti argamuudha.

Bakka kanatti kan nuti arginu nyaata mi'aawaa fi haala bareedaadhaan hojjetame yookiin qodaa irratti hojjetame irratti kan argamu dha. Innis haala bareedaa fi mi'aawaa akkasumas dhamdhama miidhagaa of keessaa kan qabu dha.

Kun ofiifis maaddii ofiifis yeroo boqonnaa kan itti dabarsaaniidha.

Fakkii kana irraa kan hubannu qonna kununsa gaarii argatee fi firii gaarii kennu kunis akka ogeessi qonnaa nama ajajjetti qonnaan haala kanaan firiigaarii argachuu in danda'ama.

Fakkii kana irratti wanti nuti agarru, biqilaa uumamaan baay'ee hallu miidhagaa fi firii gaarii godhatee argamuudha. Innis kunuunsa ga'aa fi tajaajila ga'a argachuudhaan firii gaarii kennee jira.

Aadaan ibsituu eenyummaa saba tokkooti. Sabni hundinuu aadaa mataa isaa yookaan aadaa ofii isaa ni qabaa aadaan kunis akka inni ofiin boonu, eenyummaa isaas ni ibsa

fakkiin kun kan nutti agarsiisu bakka midhagaa hawwataa halluu magariisaa laggeenii fi gaarawwan mukeenii fi manneen jireenyaa miidhagan hedduu of keessatti qabatee jirudha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu bakka gabaa guddaa wantoota fedha keenya soorataaf nuu ta'an akkasuma illee faayidaa garaagaraaf nuuf oolan deemnee bitachuu dandeenyuufi fedhii keenya hunda guutachuu dandeenyuu dha.

fakkiin kun kaninni nutti agarsiisu namoota seera kabachiisaniidha biyyi tokko seera mataashie akkuma qabdu namoota seera kabachiisan kan mataa ishee tiis ni qabdi

fakkiin asirratti arginu kun biqilaa yookiin abaaboo miidhagaa fi halluu baayyee nama hawwatu qabate kan uumame yoo ta'u baayyee kan namatti tuluu fi nama gammachiisudha

fakkii kanarraa kan nuti arginu akkasumas fakkiin kun kan inni nuuf ibsu gosoota dhugaatii yookin dhangala, awwaa garaa garaati isaan kunis fayyaakeenyaaf kan barbaachisan jiru akkumas kanillee kan nu miidhan fakkii kana keessaa ni mul'atu.

fakkiin kun kaninni agarsiisu mana miidhagaafii hawwataa namni keessa jiraachuuf itti gammaduu fi akkasumaas mana ijaarsaa irra jiru kan agarsiisuudha

fakkiin kun kan agarsiisu akkaataa itti guyyaa dhaloota ofii kabajatan haala bareedaafii miidhagaa akkasumas nama hawatuun bakka itti guyyaa dhaloota ofi kabajan akkaataa itti midheakfataniidha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu, bakkeewwan miidhagoo uumamaan, halluu bareedaa qabanidha.

fakkin kun kan nutti agarsiisu fakkii kuduraa fi muduraa bakka garaagaraatti addadda baafame taa'uuti. innis fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa fi gaariidha nu fayyadasi.

fakkii kana irratti kan nuti agarru gamoo ijaarsa gaarii fi ol dheeratee ijaarame dha kunis manajireenyaa fi iddoo namnajireenya isa maatiisaa waliin itti geggeeffatudha

fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu bakka seenaa qabeessaa fi eddoo beekamaa ta'ee dha inni kunis seenaa keessatti haala gaariin seeneeffamee kan jiruu fi baay'ee kan namatti toluudha

Fakkiin kuun kan agarsiisu fakkii maatiin jaalala waliif ofiif qaban ibsachaa jiran agarsiisa maatii fi hawaasummaan walitti dhufeenya hedduu fi nama gammachiisu akkasumas nama boharasu hedduu qaba.

bakka kanatti kan nuti arginu yookiis fakkii kana irra wanti nutti mul'atu biqilaa halluu bareedaa fi bifa bareedaa qabu akkasumas sarara guddina gaarii irra kan jiru ,guddatees gaaddisa namootaaf ta'uu kan danda'udha.

bakka kanatti kan arginu rookiin fakkii kan arraa kannutti dhuganno namoonni garaagaraa daldaga gosa garaagaraa otuu saan hojjechaa jiraniitii isaanis kaansaanii gurguru kaanisaanii waan isaan barbaachisu bitachaa juru

Fakiin kun kan inni nutti agarsiisu mana jireenyaa miidhagaa fi haala hawwataatin ijaarame akkasumas namoota mooricha keessa jiraatan muraasaan kan golgamee jiruudha.

Fakkiin kun kan inni agarsiisu uffatoota gosa garaagaraa kan dubaraa kan dhiiraa fi kan daa'immanii akkasumas uffatoota hedduu kan agarsiisuudha. kan biraas namoonni gara uffata sana bituutti imalan jiru.

fakkiin kun kan inni agarsiisu bakka bunaa fi nyaanni itti argamudha kana malees buna dhugaatii fi nyaata fedhi of kan itti argamudha